Tabilao anankiray misy kisarisary ahitana vorona fotsifotsy anankiefatra izay ao anatin'ny rano. Mahafinaritra ery ny mijery an'ilay sary ao amin'ilay tabilao.

Mpivarotra vehivavy iray izay mivarotra zavakanto sy mahafinaritra toy ny rojo volamena, ny kavina, ny peratra sy ny sisa no mipetraka sy miresaka amin'olona iray na mivarotra.

Vehivavy iray fohy volo mipetraka eo akaikin'ny lehilahy iray, ary mitondra andraikitra eo anivon'ny firenena izy ireo araka ny fahitako azy.

Mpivarotra entana madinika izay feno kojakoja toy ny boky fandokoana, kilalao fitaovan-dakozia, fitoeran-tsavony izay anaty sobika vita malagasy.

Pejy voalohan'ny gazety anankiray ahitana vaovao maro isan-karazany izay milaza ny vaovao momba ny fitondrana ary ny zavamisy eto an-toerana.

Voankazo mamy, oranzy miisa fito, notapahana miaraka amin'ny raviny sy tahony maitsomaitso. Mampite hihinana ery ny mijery azy.

Fiangonana iray, FJKM Filadelfia Mangarivotra dia mihidy. Fotsy ny rindrinan'ilay trano ary manga ny varavarany ary misy "la fenêtre" anankiroa izay mihidy ihany koa eo akaikin'ilay varavarana.

Boky anankiray nosoratan'ny ramatoa Ratsifandrihamanana izay mitondra ny lohateny hoe <<Lavakombarika>>, ahitana sary maitsomaitso, misy hazo maniry be dia be.

zavaboaary boribory kely fihinana mamy izay hita any ambanivolo, menamena ny hodiny ary fotsifotsy ny ao anatiny. Voasana ilay izy rehefa hohanina ary hanina ilay fotsifotsy dia ariana ny voany.

Mofo anana vita malagasy miangona maromaro anaty vilia anankiray. Mampite hinana ery ny mijery azy, ohatran'ny matsiro sy masaka tsara izy izany.

Fialamboly tena mahafinaritra sy mahasalama ny mandeha eny an-dranomasina satria misy rivotra madio arahin' ny feon-dranomasina mandrotsirotsy, indrindra moa rehefa miloana ao anaty famakiam-boky toy ny any amin'ny tontolo hafa mihitsy, fahasambarana re izao.